Aanafaalama oya konga omukalo omwaanawa gwoku tekela iimeno yawo. Shino ohashi ya pitike, opo ya vule oku longa iipalutha yawo , nenge iilandithomwa yawo omvula ayihe.

Aanafaalama mbono haya munu oohi oha ya kambadhala opo ya kaleke momahala mono hamu kala oohi mwayela. Oha ya kuthamo nee omeya gakaka yo ta ya tulamo omeya ngono ga yela.

Pethimbo lyomafutho aantu ohayi iyunganeke opo ya ka talele po omahala ngoka omawaanawa moshilongo. Yamwe ohaya yi ne komahala hoka ku na omeya, yo taya yunganeke iinyangadhalwa ya yooloka mbyoka tayi shambula.

Aantu unene tuu mba haya zi pooha nomiilonga oya konga po omikalo dhimwe aayendi yokolupadhi ya vuleya taaguluke omilonga dhoka dhomeya. Oya konga po nee omikalo dhoku tunga oontopa hoka aantu haya longitha oku tanguluka.

Uumuno woondjuhwa dhono hadhi munwa nomalalakano gayooloka. Opuna mba hayedhi munu nelalakano opo yalandithe omayi ngono taga valwa koondjuhwa omanga puna mba hayedhi munu opo yalandithe onyama yondjuhwa.

Ngele tashi ya pokumuna oondjuhwa, aanafalama yoondjuhwa ohaya munu ye na omalalakano ga yoolokathana. Ope na yamwe haya munu opo ya landithe onyama yondjuhwa nenge pu na mboka haya munu nelalakano lyokulanditha omayi.

Ofaalama nenge uumuno woondjuhwa. Ohadhi kala nee dhe edhililwa koshigunda dha tulilwako iikulya dho odhatulilwako omeya ,tadhi uhala tadhili dho otadhinu

Iiyimati oshinima sha simana unene moonkalamwenyo dhaantu . Oto adha nee aantu yena iikunino yawo moka yakuna iiyimati yomaludhi nomaludhi. Ohaya kutha nee iiyimati mbika taya landitha nenge tayali naanegumbo yawo.

Ekwato lyoohi pondondo yopevi, ohali nigwa kukehe omukwashigwana ngoka ena uunongo, nenge ta vulu oku kwata oohi. Ohali ningwa nelalakano lyoku konga osheelelwa shaanegumbo.

Oshikunino shiikwamboga. Olundji ngele kapu na omvula aanafaalama ohaya kutha nee ominino taye dhi langeke piimeno opo ya vule oku pa iimeno omeya kehe esiku nenge okuyi tekela kehe esiku.

Elongo muunamapya nuuniimuna oshinima shasimana unene nonkene mboka yena otseyo oha kutha nee onkatu opo yakale yalonga mboka kaayena ontseyo ngaashi okumuna oohi opo yavule okukala yena ontseyo moku ikongela iikulya yawo yoyene.